Embaatakabuzi ey'omumwa omugazi ddala era nga musongovu mu langi enjeru ne langi enzirugavu eseeyeeyeza ku mazzi okuli obumuli obwa langi eya kacungwa ne langi eya kitaka. Embaatakabuzi kinyonyi kibeera ku mazzi era ng'ebeera okwo n'enyumirwa weewaawo; eseeyeeyeza ddala okuva olugendo olunene ddala.

Abaana ab'obuwala abatoototo n'abakuzeemu nga bava okukima amazzi n'obudomola obwa langi eya kyenvu. Tebambadde ngatto bali mu kakubo akatono nga ku mabbali gaako kuliko obutiititi obwa langi eya kiragala.

Envubu enkazi n'envubu ensajja ziri mu mazzi naye bw'oziraba oyinza obbiyita ebiyinja. Envubu nsolo yeddirwa wano e Buganda era nga nsolo ya maaso makukunavu n'omumwa omunene. Bw'ebeera mmazzi osobola oggiyita ekiyinja naye nga nsolo eri omwo esirise.

Enjuki kiwuka ekibuuka ng'era kirundibwa ng'omulimu okufunamu omubisi. Enjuki ziruma era zitta. Enjuki zeekuŋŋaanyirizza ku kimuli oku okufunamu omubisi. Enjuki abamu bazitya naye nga kiwuka ekiviiramu ddala ssente.

Sambuusa ez'ensonda essatu ezirabikira ddala obulungi ziri ku ssiyaani era kuliko ne musibattaayi. Sumbuusa zino zikolebwa nga bwakulya bwampwankimpwaki. Buli ku ssuwaani eya langi eya kakobe era nga zirabikira ddala bulungi.

Ekkubo ery'ettaka nga lirimu ebisooto amasaŋŋanzira, abantu abatambuza ebigere n'emmotoka ne ppikippiki. Waliwo amatooke, amaduuka gaawo gasiigiddwa langi eya kyenvu era amasannyalaze gayita waggulu. Waliwo bbizineesi ez'enjawulo ezikolebwa mu kitundu kino ng'era ka akabuga kali bbize.

Entamu etudde ku masiga mu kiyungu, mulimu enku era ebikiddwako akatamu akatono, mulimu omukka ogunyookera ddala.

Ekkubo ery'ettaka eriri wakati w'omu w'omuddo n'emiti waliwo akasozi ddala era ng'omuntu yeetisse omugugu ayambuka akasozi kano.

Ekidduka ekye... eky'enkula eya takisi ekisaabaza abantu kiriko akatanda waggulu era nga kusibiddwako emifaliso, emigugu egy'enjawulo mu kikubo eky'ettaka era nga waliwo emiti egy'ekisansa, abavuzi ba bboodabooda ne ppikipiki zaabwe era n'akadaala ku bbali ak'akaduuka.

Omusajja anekaanekanye mu mujoozi ogwa kkala eya kyenvu nga kuliko n'ebigambo. Azinga ekyokulya capati nga mulimu kabegi n'amagi. Ali mu maaso ga dduuka eritunda pulasitiika ow'obutebe era n'amabaketi.